Abaana baaba bahingire omu musiri gw'ekihingwa ky'obucoori bamariira omwe ariyo nanywa amaizi ondijo ayemereire ategyerize mugyenzi we.

Abashaho bakwaitse nibashemeza omurwaire omu ishemerezo.